owaante yineemmoti owaante horo gata hasiisaakite afira hasiisawota owaante yineeneemmo woyte kaa'lote ikko babbaxewo garinni loosewo bikkinnino woy mancho ikkeewo daafo afira hasiissawosi owante yineemmota owaantete yineemmo.

Adawu agaraano adawu agaraano yineemoti mootimmate widoonni qinabbewoti umiseti wodho nootenni keeru gobbayihu woyi mitte qoxessihu borawannokki gede keere agartaate qodhaanote yaate

Muronna laalo, muronna laalo bushu giddorano bushu wororano laalittanotta muronna laalo yineemmo, laalote yineemmo woyte shiimada dinichaoo, shukkuruttao lawinore laalote yineemmo, murote yineemmori ale qolite laalittanore baalla murote yinne woshshineemmo

Daddalo daddaloho yaa uduunicho massine uduunicho soori'ne ha'niro woyi woxe massine uduune adhinannire dadalloho yinayi daddalu mereero bero uyinanni tewo sayisara danidaanno waagu lexxo hedhanota tenne waagu qannasanna lexxo afidhinota dadaloho yinanni

Muziiqa mittu manchi hurgumiitetenni hurgumannota muuziiqa yine woshsha dandiineemmo.

Supperimaarkeettete mirte suuqete hidhinayi hiro baala supperimaarkeettete mirteeti yineemmo suuqete duuno suuqete duunono yineemmo woyite gobbayidiino ikko goddoodii gobbate giddoo loosantiwota hidhinayi hiro supperimaarkeettete mirteeti.

Tuqu xaadoshshe ,tuqu xaadoshshe yineemmohu yannitetenni yannate ledo amadaminoha mite mashalaqqe xiqesu giddo wolewa iillishate horonsi'neemmota tuqu xaadoshaheti yineemmo woyi tuqu xaadoshshe yaa babbaxeyo yanna horonsi'ne dagate maccara

Seensille.

Giwirina Giwirinahho yineemohu baxewo garinni mannu loose heesho woyyeesate saadate ceo widooni gidu widooni battote loonise ganibba asinannireno ikko baxxewo garinni heesho xeoonit xeo loosirate afamewoha giwirinnaho yineemo

Maxaaffa, maxaaffate yineemmo wote babbaxxiteyota giddose borro amaddeyota xagge, vborro, sokka babbaxxiteyota amadeeha maxaaffate yineemmo. Maxaaffate yineemmoti babbaxxiteyo giddose borreessameyore amadanteyota ilamate ilama sa"a dandiita maxaaffate yineemmo.

Daganna maate, daganna maate yineemmo, daga yaa kiirote luphi yitewoote yaate. duucha maate gamba yitewoota dagate yineemmo. maatete yineemmoti mitte maate mitto mine heeraata maatete yineemmo. roduuwu gamba yee mitteenni heeraata maatete yineemmo.

Bunu mine yineemmohu anganirucho iibbinore horonsi'neemmo bunu mineti ,sagalete mine yineemmohu sagale intaniricho kokke intanire calla Heeraricho sagalete mine yineemmo, mitteenni bununna sagalete mine yinne woshsha dandiineemmo ,mitteenni lamenkaricho horonsirate fanonniho yaate

Daganna maate, daga mitto bude afidhinotta ,mite galite ,mite mootimma affidhe mitteenni e"e fulittanotta babbaxxino budi nootta dagate yinneemmo. maatete yinneemmoti mite maate annu amate ilante eweli minenna eweli boosallo yinne kiireemmotta maatete yinneemmo, mitu minira heedhanotta maatete yinne woshshineemmo, daga yinneemmo woyte maatete ledame daga ikkittano.

Seesa yineemmo woyte babbaxxeyo garii seesiisate uddi'neenna ikko diphineenna noorichi iima biifaa gede assate horoonsi'neemmore seesaho yineemmo seeseyo biifeyo baxisericho seesaho yineemmo

Sicconna badooshshe, sicco yineemmohu mittoricho siccine hakku kisamoonke hakkuyi kawa dihoroonsi'nayi yine hooloyeho. Badooshshu yineemmo woyite woyi ikkeyoricho worre woyi hakkuyi konni kawi yineenna badooshshe horoonsi'noyeha sicconna badooshsheho yineemmo.

Hijaara, hijaaraho yinneemmohu babbaxehagarinni mine minne babbaxeworicho gamba assiine siwillate gamba assine urrinsonniha biiroteno ikko mine horonsineemmoha, galateno horonsi'neemmoha hijaaraho yinneemmo, hijaaraho yaa jawa hintsa ikkiha ikkiro hijaaraho yine hijaaru su'minni woshshinneemmo.

Minenna gallanni mine. mine yaa dadda'line uduunne wodhine hee'nanniha ikkara dandaanno. Maga'nine e'ne fullanniha gallanni mine yaa manchi beeti e'e gale heeranno base gallanni mine yine woshshinanni.

Babbaxino dani uduunicho

Borrote uduunne yineemmo woyte calla horonsi'neemmo mittoricho suwisate borro borreessi'ne ofoshiishate horonsi'neemmoha borrote uduunnichoti calla horonsi'neemmo

Biifisa biifisa yaa biifise baxxewooha assate dancha banxayiiha illete la'neenna goshooshannoha assa biifisate yineemmo.

Haranna, daa"attonna darama, hara yinneemmo woyte dondanni hara, suutunni hara, harate yinneemmo, daa"ata yinneemmo woyte la'nara mittimmateni ikko mitu mitu manchi hara mittoricho buuxara maranotta daa"attote yinneemmo, darama yinneemmori hee'nonniwinni xooqe fule ba"a ,saada oosicho agarurre mulicho base agure ha'ra.

Hijaara hijaarranni garaati yaate

Egenshishsha, egenshishsha yineemmohu dileelinohe xawishshaho ,woshshattote ku'le haaroricho kuni kuni hasiisewonna togoo manna hasi'noommo, togoorichi noonna maccishshine xawoho faajete assinanniha egenshishsha yineemmo

Daddalo daddalo yineemmohu hidhanna hirama tirfi'ne afa'nannita babbaxiteyota uduunnichu soorri'nayinna woxuyi hidhine ku'u ko'uyira saysanno raga daddaloho yineemmo

Muziiqu muziiqa yineemohu faariso giddose amadewoho babbaxewota sokka sayisate horonisi'neemota muziiqa yineemohu babbaxewoti qooniqo noosi qooniqoye lenidde ganibba assine miteeni Qolle faarisinayita woyi dudunibbayitano ikko babbaxewori horoni'sinayita muziqaho yineemo

Daganna maate dagate yineemmoti mitto afoo cooyiidhaata mitte wodho mitte mootimma noota dagate yineemmo. maatete yineemmoti mitte mini mitte qooxeessira heedhaata mundeete xaaddaata maatete yineemmo.

Bunu minenna sagale mine bunu minenna sagalete mine yineemmohu iibbeyore angaywa intayri noowa daddalu base ikka dandaanno hakkoye bunu minenna sagalete mine yineemmo

Muronna laalo, muronna laalo yinneemmo woyte intanninna kayinsenna fulittanotenna ittate horonsi'neemmote gumamenna darichame ikkitinotta shiimada murore laalote yinneemmo, roore anga sagalimmate horonsi'neemmo ,manchi beetti sagalimmate horonsiranotta muronna laalote yinneemmo, babbaxxitto coomili heeranose gumamenna darchamete roore anga.

Mininna biirote uduuicho, mini uduunichi mine calla horonsi'neemmoho, biirote uduunichi babbaxinoricho garinni biirote calla hasiisano uduunichoti.

Odoo, odoo yaa haarorichcho dudumbaayiita mashalaqqe babbaxxeyo mashaqqe amadddeyota dagate maacciishshanta gari babbaxxewo uduunnichcho horoonsi'ne sokka sayiinsayita odoote yineemmo. Odoo yaa giddose haaro maaqo afidheewote.

Sicconna badooshshesi yineemmo woyte mittoricho kalo woy hakkuyi Kawa badaaho yine worrannoho yaate

Daddaloho yineemmo heeshsho woyyeessate dadda'linayiiho woyi babbaxxiteyoota lexxo afirate wona hidhinoyeerichinni qolle hirriro hakkuyi lexxo afi'ne e"o lossirate gade daddaloho yineemmo

Maxaaffa maxaaffate yineemmoti giddose borro amaddeyote babbaxxeyo misillano worrayte nabbambe ka'ne egenno adhinayte higgetenni babbaxxeyo quwa giddose amaddeyota maxaaffate yineemmo

Hara daa'attonna darama hara yineemmoti darigunni dariga sa'ate daa'ato yaa iletenni la'ne daa'atatw yaaye darama yaa xoonqanni noorichonno adhiniki ba'ate yinayi

babbaxino dani uduunnicho babbaxino dani uduunnicho yineemmohu babbaxewo daninni ikko hojjate geeshshuyi bikkuyino ikko babbaxewo dani uduunnicho horoonsi'nayi udiirate ikko babbaxewo daninnino ikko hojja geeshshuyi danuyi ikko babbaxeewo dani uduunnicho yineemmo

Mininna dubbu saada, mininna dubbu saada yinneemmo woyte mini saada mine calla sagalimmate mannu buuroho ikko babbaxinore horonsi'neemmote, dubbu saada yinneemmoti mannu ledo fiixoomimma nookkitta gamba yittanokkitta horote babbaxino ittate agate horonsi'neemmokkitta dubbu saadati yinneemmo.

Biifisa biifisate yineemmo woyte babbaxxeyo garinni biifaa gedenna illete baxisaa gede halchinayi gede assineemmo woyte biifinsoyi yineemmo yaate biifinsayi woyte ringe bonce hayishshine babbaxxeyo gaarinniiti biifinsayhu

Safote latishsha, safote latishsha yinneemmohu horo gattanokkiho dagate horo hasiisanoho ,xa safote latishshati yinneemmo woyte lawishshaho jajjabba waayi ,doogo rosu mine yinneemmotta safote latishshati yinneemmo ,dagate mitu qoxxeesira hasiisano yinneemmoho

seensille seensille yineemmohu babbaxxino biifate akati noosiho umisi iima lende biifinsoyiricho illete baxisaaricho seensilleho yineemmo haaroo'minoha baxisaaho yaate ringeenna woyi bonceenna lexxe biifanno garaati.

Daganna maate, daganna maate yineemmoti dagate yineemmoti lawishsha adhinummoro mitte afoo coyiidhata sidaama lawe sidaamu dagaati yineemmo, maatete yineemmoti mittu minira maatete yine woshshineemmo.

Adawu agaraano, adawu agaraano yinneemmo woyte keeru boorawanokki gede babbaxxitino basera mootimmano ikkitinoti mootimmano uminsanni qajeelitinotta keere agarittanotta adawu yineemmori kuriuti

Baattote ofollanna dhaggete baattote ofolla yineemo woyite baatto mitte qooxessira baattote ofolla lagichaame, mereerima, gottiima, shaqaddo, kinichaame gidoota saadatenni baattote ofolla dahageseti yineemota ko garii xawisa danidiineemo

Bunu minenna sagalete mine, bunu mine yineemohu bunu minira horo iibiyooricho calla horoosi'nanni saga'linanniri heerakiha bunu mine yinanni. sagalete mine yineemohu sagalimate calla sagalete horosi'nayire intayiiri heeraha sagalete mine yineemo. lamenku heeraha bununna sagalete mine yinumoro mittenni dadallu base ikkara dandaawo.

Hayyonna bude, hayyonna bude yineemotti hayyo babbaxinno egennoyi gabba assinne budu ledo xaadinse woy mitto qarra tiratte babbaxoyoricho busulsinayiitta hayyonna bude yineemo. babaxitoyooti egeno noose woy gidose maqo babbaxitoyoti amadanotta hayyonna bude yineemo.

Sagale, sagalete yineemoti babbaxiteyo danni sagale heera dandiitawo mite agayiiti, mite intayiiti babbaxiteyo sagalatte danniti budu sagale heedhara dandiitawo babbaxiteyooti qooxeesaho calla rosato sagale heedhara dandiitawo sagalimate yineemoti sagalimatte calla heeratteti.

Elektronikse yineemoti, elekitronikset yineemoti woyi shibbaoo lawoyiri babaxoyorinni gidoo qolte sokka woy xawaabba sayiisa danditawoti uminsati akattu nootta haqqu karso nookitta elekitroniksete yineemoti xawaabba sayiisate babbaxoyo richi, silkeoo lawoyoore, kompitereoo lawoyoore elektroniksete yineemo

Owaante, owaantete yinneemmoti irko kaa'lo babbaxitinotta afirate hasiisanotta woyi loosino bikkinni woyi mitu manchi mite hasatto irko kaa'lo owaantete yinne woshsha dandineemmote

Daganna maatte, daganna yineemotti umisehu budu nootte, mitto afoo coyiidhatta, mitte basera heedhaatta dagatte yineemo. maatette yineemotti mitto minne heedhaatta, mitte mundee xadaawo manna mitte maateeti yineemo.

Hayyonna bude, hayyonna bude yineemo woyiite hayyo yaa egenotenni tirayiricho hayyotte woyi babbaxitoyore giddose busulle amadoyootta hayyotte yineemo. Budeho yineemo woyiitte budu baxinno wodho mitte daga mitte akawaawe wodhitoyotta budeho yineemo, bude wodhicho, hayyonna bude yineemmo.

Maxaaffa, maxaaffa yineemoti mitte dagatta woy mitto loosamoyoricho borrote akattinni ofoshiinshoyita woy mitte yannanni mitte wole yanna sa'atte gidose sokka amade sayisate dandaanoha maxaafaho yineemmo.

Hayyonna bude, hayyonna bude yineemo woyiitte babbaxiteyo egenno badilichonno ikko badilicho ikkiteyokitta budu ledo amadanteyo hayyote biifinse mitto coyee tiratte woy mittoricho afoyiikire xawisatte horonsi'nayiitta hayyonna budeho yineemo.

Muziiqa, muziiqa yinneemmori mittoricho huurotenni gamba assine guwinsanni babbaxeyo garinni guwinsanni woyi faarsotenni akkatta afidhiotta miteeni gamba assine muziiqaho yinneemmo, woyi mite maayi beettora guwinsara horonsi'nanniha

Super markeetete mirte. Super markeete mirte yineemmoti babbaxxewo garinni gobbayidi loosante dagge riqqinayita ikkito babbaxxitewota uduunnicho ikko supermarkeetete yineemmoti gobbatidi gobbate giddoodi ikkikki gobbate gobbayidi loosante daggewota supermarketete mirte yineemmo

Hayyonna bude, hayyonna bude yinneemmohu hayyotenni egennotenni tirannitta hayyo horonsi'ne loonsannitta hayyote yinneemmo ,qoxxeesu mitu garinni galtanoha budeho yinneemmo wodhicho umisiha afi'noha

Babbaxxino danni uduunicho yinneemmohu babbaxiteyotta suudisinni, babbaxiteyotta ofollasinni ,loosisinni, aano owaante garinni babbaxino uduunichoti yinneemmo, duuchu danni heeranosi ,horosi heedhano babbaxino garinni bandanni

Odoo, odoote yinneemmoti haaroricho dudunbanni woyte ikkiteyo yanna giddo afaminokkiricho ku'lanni woyte odoote yinnanni, odeessinanni woyte haaroricho dagate woyi mitu manchira maccishshamano gede ku'leemmotta odoote yinneemmo

Hodhishshanna yinneemmo woyte hodhishshu mite baseni wole base sa"ate gulunfe woyi hogombe hodhishshaho horonsi'neemmote hodhishshanna yinneemmo, hodhishsha yinneemmo woyte lubbote nooreno ikko nookkireno babbaxeyo kameelao lawinore farado'o lawinore hodhishshaho yinneemmo

Tuqu xaadooshshe, tuqu xaadooshsheeti yineemmohu bababxxitewo taqubba yannate ledo amadamewoha mittu xiqqeessi giddo mashalaqqe wolu darginni wolewa sa"a gedenna akate manchu maccara iillitawo gede assine horonsi'neemmoha tuqu xaadooshshe yineemmo.

sumuda sumuda yineemmo babbaxxino mitte dagara ayimma woyi mayimma xawisaaha sumudaho yinanni mitte daga ayimma xawisaaha sumudaho yineemmo.

Afantino gashshaanonna annuwa afantino gashshaanonna annuwa yineemmoti afanteyooti buduyi qoxeessaho geerra ikkiteenna anfeenna hedhaari albinni xaa geya no yaate gashshaanono yineemmo woyiite babbaxxeyo gari mootimmate gashshaano ikka dandiitawo olluu gashshaano dandiitanno gobbate gashshaano ikkitara dandiitanno

Roso, roso yaa anfoonnikkiricho ku'lano baseti egenno duu'ninnanni baseti, loosu. hayyo ii'i babbaxeyoricho haaroricho afatenna egenno codhinanni base ,rosu base woyi rosoho yinneemmo

Hara, daa"attonna darama, harate yinneemmo woyte mite basenni wole base sa"a ,daa"attote yinneemmo woyte haaroricho anfoonikkiricho baxisanoricho la'nanni garati, daramate yinneemmo woyte xonqe base agure giwisinorichi heerenna shorrame woyi agurre harate

Hara, daa'atanna darama, hara yineemmo woyiite basetenni base sa'a daa'attona yineemmoti illete la'nayiiwa basubbaati, darama yineemmo woyiite hee'noyiiwi xoinqe fulle nooricho adhinikkinni ha'nayiwaati.

Muronna laalo. Muronna laalo yineemmoti Laalote yineemmoti gumma giddose amaddewoti itate horonsi'neemmote murote yineemmoti bushshu giddonni fulte darchaame ikkitinoti murote.

Poletika, poletika yineemmohu mitte uurinshsha ,mitte gobba mitte qoqqowu umisenni seera amadoyootta gido umiseti babbaxiteyooti seerunna babbaxiteyooti titirshu gashooti galtotte harameenyima amadeyooha poletikaho yineemmo.

Baattote ofollanna dhagge, baattote ofollanna dhagge yinneemmo woyte mitu qoxxeesinni wole qoxxeessa bande ku'late woyi afate baattote ofollanna dhaggete, lagamitete gottimate ,shaqqadote kakkachate ki'namete baattote ofollanna dhaggeseti

Mininna dubbu saada, mininna dubbu saada yineemohu mini saada yineemoti mini horora calla horooni'neemote, sagalimatte mannu ledo heedhaate manaho horo uyiitata mini saada yineemo. dubbu saada yineemoti sagalimatte horonsi'nayiikitta manu ledo fiixomima nookitta, ganba yitaakitta dubbu saada yineemo.

Looso, loosoho yineemohu shota doogoyinno ikko wolqa babbaxitoyoo walqa horonsi'ne e'o ganba asi'nayi garanna heeshsho woyeesirate loonsayiha woy mitte sa'aate sa'aatetenni woyi daqiiqate mereero loonseenna illette leelare loonayiha loosoho yineemo.

Poletika yineemohu mitte gashsho woyi mitte gobba mitte qooxeesu mootima labiyooti horonsidhaaha poletikaho yineemo. poletikaho yineemohu mittoricho xawise amanchishatte horoonisiineemo hayyo no poletikaho yaa dandineemo.

safate latishsha safote latishsha yineemmohu heera hasiisaasihu manchi beettira hsiisaarichooti kunirichi safote latishshi hoogiro mittu qooxeessi woyi mittu manchi heerate dandoo diafiranno konne safote latishsha yineemmo.

Seesa, seesate yinneemmo woyte babbaxitino biinfele babbaxiteyo baxxeyore assasi gede assanosirichinni biife leellano seesa woyi biifa yinneemmo, seensilesi xawisanoha seessaho yinneemmo

Roso. Rosoho yaa mittu manchi woyi mittu qaaqqi woyi mitte haaruricho anfoyikkiricho anfanni egenno codhinanni base woyi rosoho yineemmo. Risoho yineemmo woyite bashsho anfoyikkiricho ronse haaroricho codha woyi duu'na rosoho yinanni

Roso, roso yinneemmo woyte roso yaa egenno codhinanni base haarore anfanni base basho ronsonni rosichinni roore egenno du'ninnanni base roso yinneemmo, rosoho yaa haaroricho afate

Maxaaffa. Maxaaffa yineemmohu mitte xagge mite loosameworicho egenno babbaxxitewota mannu woyi rose nabbawe afara sayisate worroonnita maxaaffate yinanni

Odoo, odoo yinneemmo woyte haaro duduwo yaate Woleho macciishshaminokkire maccishshanni woyte odoote yinnanni, odoo haarore macciishshinokkihura haarote yinne ku'lannitta odoote yinneemmo

Egenshishsha woyi xawishsha kulaniricho woyi egensiinse baxxino garinni gobbara fushine minenno ikko egensiinsanniricho egenshishsha woyi xawishsha fushinoni ,xawishshaho yaate horonsi'neemmoho

Afantinno gashaanonna anuwa ,afantino gashaano anuwate yineemotti budu geera, bashsho gashite dagewoore, daga afiyoore uminsati mootimmatte widoonni uyiinoyiti egename noore annuwa geera babbaxiteyo garinni afanteyoore afatinno gashaanonna anuwate yineemo.

Muro, murote yinneemmoti shiimadda muroti kayinseenano kayinsikkinino bushu giddonni fultanotta murote yinneemmo, darchameno intannikkittano intannittano murote yinneemmo

Daddalo. Daddaloho yineemmo woyite mittu shiqishawo mitu hidhawo mitu woxuyino ikko uduunne uduunnuyiwa soorri'nayi abbi'noyirichinni waaga afi'natiricho horo afi'neemmo yine hendayiricho tirfete loonsayiha daddaloho yineemmo

Minenna gallani mine, minenna gallanni mine ynneemmo woyte mitu mineho yinneemmohu duucha horora gallate woyi mootimmate urrinshara horonsi'neemmotta mineho, gallanni mine yinneemmo woyte galtete calla galate horonsi'neemmoha gallani mineti yinneemmo

afantino gashshaanonna annuwa olluu gashshaano afantinori coyi tirtahore araarsitahore babbaxxino garinni gobbate ledo xaadisaare afantino gashshaano woyi gashshaanote yinayi geera labbinore araara kartaare.

Hara daa"attona darama hara yineemmo woyiite qoxeessuyi qoxeessa sa"ate daa"atto yineemmo woyiite la'nayiiricho ia"ate darama yaa xooqa woyi ba"ate basete ba"a agurre xooqate

Hara daa'attonna darama. Hara basetenni wole base . Daa'attote yaa haaroricho la'ate. Daramate yineemmo woyite xoonqe woyi shorrarichi heereenna xoonqe ha'nayita daramate yineemmo.

Giwirinna, giwirinna yinneemmohu babbaxeyo garinni loonse irsha ikko babbaxeyo saadate ceonni ,diidunni hattonno baatto loonse amaxinanni gara intannire afinanniha giwirinnaho yinneemmo, ittate ikko udirate loonse afi'neemmoha giwirinnaho yinneemmo

Booharanni mereersha gangalattote base, woyi godo'lete woyi hasaawunni danchu garinni yanna saynsa wedellu wedelluwa gangalantanni base booharanni mereersha

Borrotte uduune yiinemo, borrotte uduune yaa borrotte horora calla horoosi'neemoho, borreessatte woy babbaxitinno misille misilisatte woy babbaxinoricho borreesse ofoshiishate horosi'neemoha borrotte uduunne yineemo.

Godo'le gangalata yineemo, godo'lete yineemo woyte qeelana qeelama noota mereeroho Guma amandayita umisehu budu nooseta, umisehu wodho noota, ikitara dandiitawo, godo'lete yineemo kayi

Egenshshiishsha qummi assa ku'la, xawishsha aa yinneemmo, mittoricho qummi assineemmo ,konnira hatto woshshattote loosu basera qummi assinanni xawishshaho.

Daddallo, daddallo yinneemmohu dadda'linnaniricho tirifi'ne afi'nanniricho ,abbi'nonnirichini wole soorrine abbi'ne roorericho afi'nara assinanniricho hidhate gade daddalloho yinneemmo mitu hidhanoho mitu shiqqishanoho tene gade daddalloho yinneemmo

Owaante yinneemmo, owaante afira hasiisano owaante woyi irko loonsonni bikkinni woyi hasiisano garinni afi'nannitta owaantete yinneemmo

muronna laalo murote yineemmoti baxxino garinni farcho afidhinote itateno horoonsi'nayite darchaamma ikkitinore murote yinayi laalote yineemmoti kayi guma amadinote laalowi badaaseri guma laaltannote yaate.

amma'no amma'note yineemmoti mittu manchi guwisaaricho woyi addaxxinoricho gatisaae yee lobbosira gatisaae yee addaxxaarichooti.

Baadi xagga baadi xagga yineemmoti baadi xagga yaa haqqe babbaxxeyo rumushsho gamba assine yannate ledo hareyookkiha gobbaadi woyi babbaxeyoowi daannoha hironsi'nayiiha mittu manchi hatto

Bunu minenna sagalete mine, bunu mine yineemohu bunaho agayiirenna iiboyoore calla horoosi'nanniha, sagalete mineeti yinannihu sagalimatte intayira heeraho, bununna sagalette mine yineemohu mitteenni bunanno sagalenno horonsi'nayiha bununa sagalete mine yineemo.

looso loosoho yineemmohu garweelo ikkitewo garrinni eo gamba assirate loonsaayiiha loosoho yinanni. wolqa horonsi'ne babbaxewooricho wolqano xa'makkiricho horonsi'ne loosa eote gamba eote buicho ikkaaha loosoho yineemmo.

Owaante, owaantete yineemmoti mittu manchi woy mitte daga woy qooxeessi afi'ra hasiissanno owaante looseewo bikkinni hasiiseewosi owaante woy irko kaa'lo yaate.

Looso, looso yinemmohu shota hayyo woyi wolqa horoni'ne loonse guma abbiha loosoho yineemmo loosu kayi loonseemmo woyiite mitte saatenna woyi mittu daqiiqi woyi ikkitewo yanna adhine horonsi'ne loonsayiiha loosoho yineemmo.

Daganna maatte, daganna maatte yaa maatte yineemo woyiite mitto mine heedhaata mitte amanna anna beetto yinne wosiilla woy fiixa ikke mittee heedhaata maatette yineemo. dagate yineemoti maatette ledame maatte dagayiiwa hige hadhaatta mittu budi heeransa mitte wodhonno heedhansa hatee dagate yineemo.